Ngatingwarire zvitenda zvinopuhwana nekutapurirana pakufema kana pakubata mvura dzabva mumuviri mwemunhu. Ngatibate mutenda tine mbahla dzekuzvidzivirira.

Vantu vakawanda vorwarawo nezvitenda zvinotapurirwana . Avo vanovahloya vanoramba vakakurudzirwa kuti ngavapfeke mbatya dzekudzivirira kuti vasabatira chitenda.

Tinokurudzirwa kuti tiziye zvitende zvinofanirwa kudziirirwa ngekuti kana tikasadaro tinopera ngekupanana zvitendazvo tofa.

Kune zvitenda zvinode kudzivirirwa nguwa nenguwa , vanoshanda veidzivirira vantu , vanosiso puwawo mbahla dzekuzvidzivirira kana veishanda nevanezvitenda

Vanthu vemuzvibhehlera vanoita zvekudetsera vanthu vanenge vauya nezviyaiyo vanosiso kupfeka mbahla dzinovadzivirawo kupuwa zvitenda izvozvo.

Tinokurudzirwawo kuti tive vanthu vakangwarira zvitenda zviyani zvinowanika nekufemera pamwechete tigare takangwarira kana zvavapo tozivisa veutano.

Kune zvitenda zvatinazvo zvinotapurirwanwa azvinenge zveide kudzivirirwa. Hurumende ngaipewo vashandi mbatya dzekupfeka kuti vazvidzivirire veiite basa ravo.

Kune madhokodheya anoita nezvekudzivirira utano hwemuntu. Ivona vanosise kupuwe mbahla dzekuzvidzivirirswo.

Zvitenda zvinode kudzivirirwa zvemukati menyama zvakafanana negomarara kuvantu kadzi ngazvirambe zveyi hloyiwa hurumende inoti muntu unohloyiwa pachena.

Tinokurudzirwa kuenda kunenge kweidetserwa vantu kudzivirira zvitenda zvinenge zvazi zvinode kudziirirwa, vantu ngatiende tidzivirirwe.

Pasi rese ndinokurudzira nyika dzeshe dzakasarira kuti dzikwanise kuwanisa vanhu vadzo mvura yakachena , kutira kuti zvitenda zviite zvishoma munhtaraunda.

Pasi rese rinokurudzira kuti kuve nemvura yakachena inowaniswa muntu wese kunyazi uri mutaundi kana kumabuya munhu ngamwe mvura yakachena.

Pasi rese rinokurudzira vantu vanoita nezveutano kuti vazivise vanhu kana pane chitenda chinenge chanyuka, uye vadetsere nezvinoda kudetserwa vantu vakhona.

Tinavo vezveutano vepasi rese vanokurudzira kuti muntu weshe awaniswe ruzivo uye ave nekodzero yekuenda pachibhehleya eyidetserwa kunyazwi asina muduso

Dzidzo inhaka yeupenyu. Kudzidzawo nezveutano kunokupa muntu iwe kuti uwane hupenyu usinga peri muzvidzivirire kubva kuzvitenda.

Pashi reshe rinokoshesawo vana mai nevana rinoti donzvo raro nderkuti muntu weshe ave neutano hwakana ngaapiwe ruzivo muntu abetsereke.

Pashi reshe rinokurudzirawo kuti vanthu vabatane nyika nenyika dzeiudzana mazano nechenjedzo kuti zvitenda zvingakurirwa sei kuti vanthu vagare vari vatano.

Tinokurudzwirwa kutiwo kana tikaona vezveutano vabuda kubanze veida kureketa nesu tisadhane, ngatirekete tidetserwe.

Pashi reshe rinotenderera nyika dzeshe dzeide kuona kuti vanoita nezveutano varikushandisa gwara rakanaka ere pakuhloya vanezvitenda vanenge vauya kuzodetserwa.

Pashi reshe rinokoshesa utano hwemuntu weshe hungava mutema kana muyungu hungava mupfumi kana murombo zvinoti muntu weshe ngahanire ngezveutano.

Pashi reshe rinokurudzira muntu veshe kuti ave neruzivo maererano nehutano hwake. Kunyazi haana mari pane zvimwe zvitenda zvinonzi zvinohloiwa pachena.

Zvimweni zvitenda zvinonyuka ngekuti vantu vanenge vasina mvura yakachena yekushandisa. Hurumende inokurudzirwa nepasi peshe kuti ipe vantu mvura yakachena.

Tinezvakawanda wanda zvinoitwa ngenyika dziri pashi reshe kuti vantu vawane kudetsereka vantu vanokwanisa kupuwa ruzivo pachena

Tinoti pasi rese rinotidetsera senyika dzakasarira reitumira vashandi vanouya vasingahori veitidetsera munezveutano.

Pasi rese rinopa muntu kodzero yake yekuva nehutano hwakanaka rinotumira vashandi vanodetsera hurumende kuti hutano hwemuntu huve hwakanaka.

Shireshe rinoramba reiu yeuchidza vatungamiri venyika kuti muntu imvura muntu ngaave nemvura yakachena peshe paari.

Vezveutano vanokurudzira kuti munthu weshe ave nechekudya chinovaka muviri asina kune mapazi akadzimiririra anodetsera ngekupa vanthu chekurya mumabuya mwedu.

Tino tenda pashi reshe rino ramba rei kurudzira nezve hutano uye vei koshesawo vashandi vano shanda mune zveutano vei vapa zveshe zvino adetsera mu basa ravo.

Pashi reshe zvinokurudzirwa kuti muntu weshe ngaahanire kuva nemvura yakachena yekushandisa kuitira kuti zvitenda zviite zvishoma zvinotapukirwa ngekutama mvura yakachena.

Pashi reshe rine masangano akadziemera ega, anodetsera nyika dzimweni pachena ,eiunza ruzivo, chikhafu, nemvura yakachena muntharaunda.

Vese vanorwara masoro Vanosisirwa kubatwawo zvakanaka Kugezeswa kupuwa chikafu chine hutano kurya chikurutu kuendeswa kuchibhedhlera kundohloiwa.

Tinokurudzirwa kubatana pazuva rinorangarirwa vanorwara masoro kuitira kuti tive neruzivo rwekuvakwanisa kuvadetsera kuti vadzokere panzvimbo.

Vanorwara ngendxondo vezveutano vakazviona zvakasisira kuti vakwanise kupuwawo mitombo yemapilisi nemajekiseni pachena pasina muduso.

Tinokurudzirwa, kupawo chikafu, kune munthu einge eirwara njere. Tisamusiya einorya mumabhini, ngekuti unenge anenzara.

Mitombo yeChiyungu iriyowo inodetsera avo vanenge varasha njere kuti vakwanise kudzikamiswa vagarisane nevamweni zvakanaka.

Zvibhehleya zvedu zvidodori ngazvi vandudzwewo zvive nana mukoti vakawanda kana dhokodhera umwe kuti tidetsereke mundaraunda yedu

Ntaraunda dzedu dzakazviona kuti toparara ngekutama zvibhedhlera zvidoko dzokwanisa kubatana kuti dzovaka zvibhedhlera muntaraunda madzo kuti dzidetsereke.

Tine zvibhedhlera zvedu zvidodori zvino wanikwa mu nharaunda inogara ve ruzhinji madhokodheya hakwanise ku wanikwa pa zvibhedhlera izvozvo munana mukoti chete.

Zvibhedhlera zvedu zvidoko, zvinowanikwa zvisina vanthu vano zvivandudza. Tikokurudzirana, sentharaunda tivandudze zvebhedhlera zvedu, nekuti ndizvo zvinotidzetsera pekutanga.

Zvibhedhlera zvedu zvikuru nezvidoko zvovandudzikawo zvichiva nepekuvatira kana muntu achinge ane chitenda choda kuramba cheihloyiwa.

Tinokurudzirwa kuti kana tichinge tine zviyaiyo zvidodori zvisingadi michina inohloya, tiende muzvibhedhlera zvedu zvidoko zvinanamukoti vanokwanisa kutidetsera.

Zvibhedhlera zvedu zvikuru nezvidoko zvinodawo kudetserwa ngemidziyo yevashandi uye nezvekushandisa kuti zvive zvinodetsera vantu.

Zvibhedhlera zvedu zvikuru nezvidoko zvinowanika zveikundikana kudetsera vantu ngemukuwo ngendaa yekutamika kwevashandi vakakwana.

Tinokurudzirwa kuti tive vantu vanobetseravo hurumende pakuvaka zvibhedhlera zvidodori muntaraunda dzedu, tivane kubetsereka.

Zvibhehlera zvedu zvidoodori ndizvo zvatinotanga kuenda kana taita chiyaiyo. Kana vakakwanisa kudetsera vakahloya unotoenda kanyi watodetserwa.

Hurumende iri kukurudzirawo zvikora kuti zvikoshese fundo inozoita kuti mwana afundire kuita dhokodheya nekuti nyika yedu, inoda madhokodheya akawanda.

Kune zvikora zviri kuakwa zvekuti anthu vaende vandofunda ngezveutano kuitira kuti vave madhokodheya kana ana mukoti.

Tinobonga vanoita nezvedzidzo dzeutano, varikuvaka zvikora zvinoite kuti madhogodheya nana mukoti vapuve ruzivo rwepadera. Vari kuvandudzavo veiisa zvechizvino-zvino.

Tinokurudzirwa kuti vana vedu vaendewo kuzvikora zvinofundisa nezveutano vaitewo madhokodheya ezviyaiyo zvakasiyana siyana kana ana mukoti.

Vezveutano vanoramba veivandudza ruzivo rwavo zvichienderana nemichina yavako mazuvano kuti vawane kudetsera vantu.

Dziriyo mitemo dzinopavo antu anoita nezvehutano mukana vekuenda munevanhu munharaunda. Kuti vakwanise kuvafundisa nezvehutano.

Vezveutano vanokurudzira vandu kuti vakwanise kuverenga nekuva neruzivo. Panoungana vamwe, vamwe ngavaende vanodzidza nezveutenda unenge uriko .

Hurumende inokurudzira vezveutano kuti vatevedzere mitemo pavanenge veihloya nekushanda muzvibhedhlera kuitira kuti mutenda adetsereke.

Hurumende inokurudzira vashandi vayo kuteedzera zvizato zvaualavapa pavanenge veishanda muzvibhedhlera nevatenda vanosise kupfeka ngubo dzekuzvidzivirira.

Tinokurudzirwa kudetsera hurumende nevezveutano kana pachinge paita chitenda chinoda kuziiswa veruzhinji Vantu ngavaerenge zvimapepa zvinenge zvapuwa vantu.

Vantu vanosisirwa kuvawo vanoziva nezveutano zvinenge zveitika mukati mendaramo dzavo uye kuti mundaraunda zvehutano zviri kumbozi kudini.

Vezvehutano mukuwo nemukuwo vanoitawo makungano veizivisana nezvizato zvavanosiso kutevedzera kuitira kuti hutano hubudirire.

Vezvibhedhlera vanoita nezveutano zvizato nezvisungo zvavanoteedzera pavanenge veiita zveutano hwavo ngekubhuira vantu zvezvitenda .

Vezveutano vanogara veida kuramba veizivisana nekuzivisa vanthu ventharaunda maererano neutano nezvitenda zvingawsnikwa nguva iyoyo.

Akomana ne asikana ano siso kuvawo ne ruzivo rwuno enderana navo kuitira kuti vakure vane hutano hwakanaka.

Muzvibhedhlera medu munowanikwa mune michina dzakawanda dzekushandisa, paripoo pekugara pekuti vantu vanenge vachida kuhloiwa vakaemera dhokoteya vanombozororera apapo.

Tinokurudzirwa kuti kana taita zviyaiyo toenda pazvibhedhlera zvedu zvidodori tonobetserwa. Kana chikanzi chiyaiyo chakakurisa ngatiende mberi kuzvinbhedhleya zvikuru tinohloiwa.

Mu zvibhedhlera medu muri kuwanikwa muchi ita vantu vaka wanda panguva imwe chete nekuti zvishoma nyangwe zviri zvishoma kudaro madhokodhera wo mashoma.

Muzvibhedhlera medu munowanikwa mune zvinoshandiswemwo. Mune madhokodheya naanamukoti vanodetsera vantu vanenge vauya nezviyaiyo zvavo.

Tinobonga hurumende iri kuramba yeidetserana nevakuru vematuntu kuti nyika ive nezvibhedhlera peshe-peshe panogara veruzvinji.

Tinoramba teichemera hurumende yedu kuti dei waro yadetsera mukuvakwa kwezvibhehlera muntaraunda dzedu, mumabuya mwetinogara, zvive pasinde.

Zvibhedhlera zvedu zvokwanisa kuvawo nezvivakwa zvakanaka, zvakachena zvakachengetedzeka. Madhokodheya ngaawanzwe muzvibhedhlera mwedu.

Zvibhedhlera zvedu zvikuru nezvidoko zvinowanikwa zvine vashandi vashomani. Madhokodheya arikuita mashoma munyika mwedu.

Zvibhedhlera zvedu zvidoko zvodetsera ntaraunda vanenge vane zviyaiyo zvidoko zvinenge zveida kuhloyewa nanamukoti.

Tinode kubonga vanoite nezvehutano vanoramba vakangwarira vakamira kuita kuti zvitenda zvisapedza vantu mundaraunda.

Zvibhehlera zvedu zvikuru zvodetsera antu muntaraunda. Vantu vokwanisa kuenda veindo hloyiwa nemadhokodheya nana mukoti vakafundire basa ravo.

Tinoona kuti vantu vava neunjire neurombo huripo uko, vantu vanoshereketa, vamweni vanovhura zvitoro zvemitombo vasina mutemo kana mapepa ekushanda.

Mitombo yavako mazuva ano ino hambiswa nge mungazi muntu anenge ane chitenda chiri mukati me muviri dzimweni dze mukuwo uno wedzerwa ngazi uye nge mutombo nge michina dzaveyo mazuva ano.

Dzirikoo mitombo dzinonesa kupa muntu asina kuhloyiwa. Zvirwere zvemukati mwemuwiri zvinoda kuhloyiwa nadhokodheya usati wamwa mitombo yacho

Tinowanikwa teiita zvirwere zvinokonzerwa nekudya chikafu chisina kunaka tinokurudzirwa kudya chikafu chakanaka chinosanganisira michero.

Tinovonga madhokodheya anobva kubanze asinga bhadharwi anouya kuzodetseredza eiona varwere eivapa tarisiro yekuva neupenyu.

Vantu vanorwara neZvitenda zvemukati mwenyama vanowana dambudziko rekudetserwa munyika mwedu ngekutama muchina inovadetsera madhokodheya.

Tinochema chema ngenyaya yezveutano hwedu asi hurumende inoramba ichidetseredza kuti munthu ave neruzivo pamusoro pezvitenda.

Kune madhokodheya anotoenda kofunda nezvemukati memuiri mevantu kuti vawane kuzodetsera vanenge vane zvitenda zvino vahlupa.

Kune zvitenda zvemukati mwemuwiri wemuntu, zvimweni zvakona zvinoda kuhloyiwa ngemuchina asi vamweni vanotorwa zvemukati mwemuviri.

Tino kurudzirwa kuva vantu vano enda kuzvi bhedhlera kuti zvioneke kuti munyika medu vanhu vane zvitenda vanganai uye hurumende ikwanise kudetsera.

Tinoda kutenda hurumende inoramba yeigura mazuva anoenderana nechitenda chiri nachiri kuti vantu vakwanise kufundiswa nezvezvitenda izvozvo.

Tinokuridzirwawo sevantu vanogara mundaraunda veyi kuridzirana kuti muntu wega wega ngaaende kuchibhedhlera achinohloyiwa kunyazi haana chinomurwadza.

Zvitenda zve mukati memuviri zvinoda kuhloyiwa mukuwo nemukuwo kuitira kuti zvisakura kana kuenderera mberi muntu akayiyarwa eyifunga kuti akatopora.

Tinokumbirwa kuva vantu vakadzingwarira pahutano hwavo ngekuti kwaane zvitenda zvemukati mwemwiri .Vantu ngavagare veihloyiwa .

Tinavo mabhedhlera zvedu nana mukoti vedu vanobetseredza pakuhloya muntu ngazi yake. Kuti akwaniswe kuonekwa chitenda chanesa.

Zvibhedhlera zvedu zvinowanika zvine michina yechizvino zvino inokwanisa kuhloya zvinobuda mukati memumuviri memuntu yeitokwanisa kudetsera madhokodheya kuwana chitenda.

Kuriko kunohloiwa zvemukati memwiri mwemuntu zveida kuoneka kuti ngazi iyi yakachena here, garahwa iri arina chitenda here, mvura dzabuda mumwiri mwemuntu dzakachena here.

Vanthu ngavasatya kana kukharuka kana kuita ekufungidzira kuti wathonde mimba, zvaayo zvekushandisa kuti uone kuti une mimba ere.

Tinazvo zvibhedhlera zvedu zvine bandiko rinohloya zvitenda zvatora ngazi garahwa mate kana tsvina kuti chitenda chionekwe.

Vanthu vanosisoo kungovawo vanthu vanoenda kuzvibhedhlera vongondohloiwa ngazi dzavo kuitira kuti vagare vachiziya zviri mungazi mwawo.

Mumhatso dzinoita zvekuhloya ngazi yemuntu dzinowanikwawo dzine michina yekushandisa dzinobuditse kuti mungazi umu mune chitenda chiri.

Zvirimo muzvibhedhlera mwedu zvinohloya zvirimukati memuviri, michinanidzi dzavandudzika dzinotokwanisa kutoona kuti chiini chitenda chirimungazi memuntu.

Mu zvibhehlera vantu vanokwanisa ku hloyiwa zviri mukati me ndxondo dzawo nge michina ne vantu vakafundira zveku hloya veishandisa ruzivo rwavo.

Tinokurudzirwa kuti tive vanhu vanodakarira kunohloyiwa nyama dzawo dzemukati kana tazwa zvirwadzo zvinoita nezvimukati mwemuviri.

Mvura dzinobuda mumiviri mwedu, dzinokwanisa kuhloyiwa nemadhogodheya nanamukoti veitsvaka chitenda.

Zvinokurudzirwa kuti kana une chitenda chako chinonesa uhloyiwe nadhokodheya akaona akaona zvakasisa kuti uhloyiwe ngazi yako, hloyiwa.

Tinokurudzirwawo kuenda negararwa redu kuchibhedhlera kana tichinge tinechikosoro kuti tionekwe kuti atina ere kubatwa ngechitenda chikurutu.

Ngatidetserwe ngekutorwa ngazi dzedu kuti kuwanikwe chitenda chinenge cheinesa mukati memwiri mwedu.

Muzvibhehlera munohloyiwa zvinobuda mukati mwemuviri wemuntu. Zvirozvo zvinohloyiwa peishandiswa midziyo yakakosha.

Tinobonga bazi rezveutano ririkuramba revandudza mahloyerwe angaite muntu kuti akwanise kudetsereka ngekukasira paanenge anechitenda.

Vanoita nezvekuhloiwa kwezvitenda zvinonga zviri mumuviri vanosisowo kuva ngemichina inoenderana ngenguva.

Vana mai vanoyamwisa vanokurudzirwa kuuya nevana kuzvibhehlera vohloyiwa kuti vari kukura zvichienderana nezera ravo here, vasingakwanise vanopuwa chikafu chekuti vagwinye.

Vana mai vedu vakazvitakura, nevana mai vanoyamwisa, nevana vakona vanodetserwa nehurumende, kuhloyiwa nekupuwa mitombo pachena pasina muduso.

Tinotenda hurumende inoramba ichidetseredza vanamai vedu vakazvitakura nevanobara nevanoyamwisa kuti vadetserwe muzvibhedhlera vasina mari.

Vanamai vanokurudzirwa kana vazvitakura, vatange kuyenda kuchibhedhlera, kusvikira musi wavanodetserwa. Vanogara kuretu, vanosiso kogarira pachibhedhlera kusvika vadetserwa.

Mishando yehurumende kuona kuti hutano hwamai nemwana hwakachengetedzeka ere. Apomai pavanenge vakazvitakura kudzamara vabara mwana vavo voonavo kuti mwana vakachengetedzeka ere kubva kuzvitenda.

Hutano hwemadzimai akazvitakura nevanenge vachangobva mukubara hwakakosha maningi. Hurumende inohukoshesa inoti vantu ava vanohloiwa pachena

Zvibhedhlera zvedu zvimweni azvitorina chekushandisa. Kungoshanda kutora mutenda voisa kumubhedha ogara. Akasangwarira unogona kutofa asati aonekwa namadhokodhera.

Muzvibhedhlera medu munowanikwawo meyihloyiwa ngazi. Muntu unotorwe ngazi yoiswa muchitumbu yoinda kunohloyiwa kumuchina chitenda choonekwa.

Madhokodheya kuti vaite basa ravo nomazvo muzvibhedhlera medu umu anofanira kunge ange mishina yakushandisa kuhloya vanezvitenda.

Tinotenda hurumende iri kuvandudza bato rezveutano kuti rikwanise kuhloya vantu nemukuwo veishandisa michina inoenderana nepasi reshe zvoshamisa.

Muzvibhedhlera mwedu munowanikwawo michina inoshanda kusuka pasi kuitira kuti munger muine utsanana zvitenda zvisatapurira vanenge vauya kuzohloyiwa .

Tinokurudzira vane mare dzavo nevane zvikwanisiro zvavo vakwaninise kubetsera zvibhehlera zvemuntaraunda medu kuti zvive nezvikwanisiro zvakafanana nemichina.

Zvirimo muzvibhedhleya medu zvinoshandiswa nemadhokodheya uye zvavanokwanisa kuitira kuti mutenda asarwadziwa paanenge eihloyiwa zvakafanana nemubhedha.

Michina nezvimidziyo dzinoshandiswa muzvibhedhlera, dzimweni dzakhona mudzibhedhlera dzedu dzadzekudaya, hadzichakwanisi kudhloya mutenda anenge auya kuzobetserwa.

Muzvibhedhlera medu munodawo zvikwanisiro zvokuti zvobetsere madhokodheya pakuhloya matenda zvakanaka kuti akwanise kuonekwa chitenda chake.

Madhogodheya anodavo michina inohloya zvemukati memuviri memuntu. Kuti vakwanise kuzviya chitenda chinenge cheinesa muntu.

Muzvibhedhlera murikutamika mudziyo yakanaka inoendera nenguva yatinayo kuti madhokodheya adetsereke basa ravo rireruke.

Muzvibhedhlera medu, michina dzinodiwa, midziyo dzekushandisa dzinodiwa. Dhokodheya akwanisi kuhloya muntu kana asina zvikwanisiro zvakafanana nemichina yekuhloya.

Tinazvo zvino shandiswa mu zvibhedhlera midziyo yakakosha ino detseredza kuti mutenda akwanise ku hloyiwa ne mukuwo uye no mazvo.

Zvibhedhlera zvedu zvoshandisa michina yekudhaya. Tinokurudzira kuti zvibhedhlera zvedu ngazvitengerwewo michini yechizvino-zvino inoenderana nenguva.

Tinazvo zvekushandisa muzvibhedhlera, midziyo iyi ngaibatwe zvakanaka nokuti ndiyo inoita kuti dhokodheya basa rake rive nyore ahloye munhu zvakanaka

Tinezvinoshandiswa muzvibhehlera zvekudetseredza mushando wadhokoteya namukoti kuti uendeka munezvakanaka munhu akwanise kudetserwa nemazvo.

Iriyo mitombo yechiyungu inoshandirana ngemichina inenge urimwo muzvibhedhlera. Kune vantu vanenge vaenda vasingachakwanisi kwenda kunozvidetsera vanopiwa midziyo yekuti vazvidetsera vari pavari

Tinotenda vanoramba veivandudza neruzivo rwavo kuti muntu achinge akuwara murenje dzake unga hamba sei asingazvitonesi zvaayo zvakagadzirwa vantu ngavadetsereke.

Tinobonga ngekuwanikwa kwemidziyo dzekushandisa muzvibhedhlera kana muzvibhedhlera zvidodori. Vantu vodetsereka veyihloyiwa ngemidziyo idzi.

Tinokurudzirwa kuti kana tine mare dzedu kana kuti mapato akuzviemera ega adetsere zvibhehlera zvedu ngekuzvipa zvekushandisa kuti basa riende mberi .

Midziyo irimo muzvibhedhlera inodetseredza mishando yemadhokodheya nanamukoti, kuti vawane kuhloya zvitenda.

Tinokurudzirwa kuti kana tine zvikwanisiro kana mapato akadziemera ega adetsere zvibhedhlera zvedu eivapawo zvimidziyo yekushandisa.

Madhokodheya anoshandisawo zvigero apo pavanenge veyidhedha mutenda veyuda kumubetsera pachitenda chaanenge auya nacho.

Tinotenda hurumende, irikuramba iyivandudza midziyo yekushandisa muzvibhedhlera kuitira kuti vantu vahloyike nemumuwo veyidetsereka.

Midziyo yekushandisa inoshandiswa nanamazvikokota muzvibhedhlera medu, ngaiwanikwe yeinge yakachena isina ngura ichivandudzwawo, yeienderana nemukuwo

Tinokurudzirwa kuendawo kuzvibhedhlera zvedu izvo zvava nemichina yechizvino-zvino inobetseredza pakuhloya zvitenda zvingawanikwa nemuntu wega wega.

Tinoonawo zvibhedhlera zvedu, Zvine zvekushandisa zvakanaka yaamho. Madhogodheya anokwanisa kuita basa rawo nemazvo kana zvekushandisa izvi zviripo.

Muzvibhedlera mwedu munowanikwa mune midziyo dzekushandisa dzechizvino zvino dzakasiyana-siyana dzinodetseredza pamushando wemadhogodheya.

Zviriyo zvekushandisa muzvibhedhlera. Iwewe muntu usina kufundira hudhokodheya nehukoti haungazvizii asi zvinodiwa kunge zvirimwo.

Zvirimwo zvinoshandiswa nadhokodheya nana mukoti muzvibhehlera umu ngazvivandudzwe zvive zvinoenderana nepasi rose kuitira kuti mutenda adetserwe.

Tinokurudzirwa kushandisa midziyo dzechi zvino-zvino muzvibhedhlera medu kuti zvibhedhlera zvedu zviwewo zvemhando yepadera zvisasaririra kumashure, zviindirane nemukuwo.

Tinotenda zvi zviro zvi owanikwa zveidetsera madhokodheya pabasa rawo midziyo yakakosha kunge irimwo muzvibhedhlera kuti basa riitwe zvakanaka.

Muzvibhedhlera medu mavandudzika matovanikwavo michina inoenderana nepashi reshe. Vantu votobetserwa kuhlowa zvitenda zvavo veitopona.

Madhokoteya oramba eichema ngendaa yezvishandiso zvemidziyo dzavo dzemuchibhedhlera kuti dzawa nenguva dzisingashandi.

Vantu munguva yebesha mupengo vamweni ngekushaye ruzivo kana upenzi vairamba kudxoka chivhara miro ngomuromo.

Tinokurudzirwawo kuva vantu vanova neruzivo nezvekuita nemidziyo inodikamwa muzvibhehlera zvedu kuitira kuti tiidetseredzewo.

Tinode kutenda hurumende yedu iri kuramba yei unza midziyo yechi zvino mu zvibhedhlera medu kuti vantu vane zvitenda vadetserwe nge mukuwo.

Tinadzo michina dzinokwanisa kuti muntu unokwanisa kuita sechihlayo kana kuita sepekurarira echihloyiwa ngema dhokodheya.

Tinoona midziyo dzakasiyana siyana dzimweni dzakona tinototi adzina mishando asi madhokodheya aaokni kushanda asina midziyo idzodzo.

Zvibhedhlera zvedu ngazvivandudzwewo zvipiwe michina yechizvino-zvino inoenderanawo nedzimweni nyika kuti vantu ventaraunda vadetserwe.

Tinokurudzirwawo sevantu vemundaraunda kuti tione kuti chibhedhlera chedu chine midziyo here yakakwana isipo todetserswo.

Irimwo muzvibhedhlera zviro zvinoshandiswa nemadhokodheya kuhloya vanenge vauya kuzvibhedhlera nezvitenda basa ravo rinokasira rinoitwa nomazvo.

Tinokurudzirawo vanthu veshe kuti vakoshese utano hwavo vasangotenga mapilizi pese pese vakwanise kutenga mapilizi kunzvimbo dzakabvumirwa uye vachinge vabva kumabhedhlera.

Mitombo yechiyungu yakanaka maningi, inoita kuti muntu ane chiyaiyo akaimwa nomazvo unokwanisa kukasira kupona.

Mitombo dzechiyungu dzakanaka kana weiidziziya..Pane mitombo inodawo kuti utange wahloiwa nadhokodheya, okupa, okutsanangurira kuti unoshanda sei.

Donzvo rehurumende rokutenga mitombo yakawanda kuti iwanikwe munyika medu munomu ndeyekuti munthu weshe ave nehutano hwakanaka hwakagwinya.

Tinokurudzirwa kuvawo neruzivo rwezitenda, uye kuti zvinorapwa ngemutombo yiri kuitira kuti tirikure nezvibhrdhlera titenge mitombo muzvitoro.

Tinokurudzirwa kuti tisangotora mitombo kwenguva yakareba tisina kumbohloiwa nemadhokodheya nekuti kuramba weitora mitombo yoramba kushanda mungazi mwako.

Mitombo yedu yechiyungu, inouya irimumbandu dzakasiyana siyana. Vanhu varikukwanisa kutenga mitombo yechiungu kuzvitoro zvinotengese mitombo veyitodetsereka.

Tine mitombo yechiyungu irimumbando dzakasiyana-siyana. Imwe inoita yekudzorerwa, mamweni maphilizi, mimweni mitombo yekumwa, mamweni majekiseni anobairwa.

Tinokurudzirwa kuti kana tine zviyaiyo tiende tinotengavo mitombo inoita kuti inyaradze zviyaiyo zvedu. Kuzvibhedhleya kwedu tinobetserwa nemadhogodheya.

Dhokodheya kana akuhloya akakubata une chitenda unokupa mutombo unoenderana nechitenda chako kuti ukwane kuumwa weidetsereka uri kanyi.

Ngatiendei kuzvibhedhlera tinohloiwa nemadhokodheya naanamukoti kuitira kuti tigokwanisa kupiwe mitombo yechiyungu inotidetsera muzvitenda zvatinazvo.

Mitombo yedu ye chiyungu imweni ino gadzirwa yeibva mu ma shakani imweni ino shandisa maruva imweni inoshandisa vana vanobva mu mbiti vantu votomwa vopona.

Mitombo yechiyungu inouya iri mumhando dzakasiyana siyana mhando inonyanyo kutyiwa ngevantu ngeye kumwa mapilizi ngekuti anowawa.

Tino kurudzirwa kuti kana tine zviyayiyo tiende ku zvibhedhlera ma dhokodheya nana mukoti voti hloya voti nyorera mitombo ye chiyungu yeku shandisa.

Mitombo yedu ye chiyungu iriko imweni inokwanisa ku shandiswa usina ku hloyiwa na dhokodheya unokwanisa kuno tenga ku zvitora zvino tengeswa mitombo.

Mitombo dzechiyungu dziri mumapilisi dzine mbando yakasiyana siyana. Dzimweni dzakona unokwanisa kumwa usina kupuwa tsamba nadhokodheya. Dzimweni dzinoda tsamba inobva kuna dhokodheya.

Tinodawo kudetserwa ngedzimweni nyika dzinogadzira mitombo yechiyungu dzitipewo ruzivo kutimunyika mwedu tizvinasirire mitombo dzeduwo nekuti tinadadzo mbiti dzakawanda

Mitombo yedu yechiyungu, iri mumaphilizi, inoita kakutyisa, kuti muntu amwe. Zvinokurudzirwa kuti munhu ngaamwe, kusvika chiyaiyo chake chapera.

Mutombo yedu yechiyungu yakanaka maningi nekuti inonyira kuti uyu mutombo unotorwa nemwana mudoko uye unoushandisa kumbera riini.

Kune mitombo yechiyungu, inoshandiswa kuhutenda nechikosoro. Vantu vanokurudzirwa kunotenga mitombo kana vane chikosoro chisingadi kuongororwa gararwa.

Mitombo yedu yechiyungu yakanakira kuti ine chipimo muntu unotoshandisa eiziya kuti ndirikunwa mapilizi manganai, kwemazuwa manganai kanganai pazuwa.

Mitombo yechiyungu irimo muzvibhedhlera medu. Muntu akatoenda ane chiyaiyo chinotoda mutombo apapo apapo vanamukoti vanotora vomudetsera, otodetsereka.

Tinotenda chiyungu chakauya chikavandudza mitombo dzechiantu kuti muntu akwanise kumwa chiro chimwe eitopona

Mitombo yechirungu irimo muzvibhedhlera mwedu inodetsera muntu weshe anenge ane chiyaiyo chake inonasirwa Nehunyanzvi kuti idetsere pane zvitenda.

Tine vantu vanoshanda muzvibhedhlera vanoziva nezve mitombo vanotanga vakuhloya wozoziya mutombo wekukupa uye kuti unomwiwa sei.

Tinogara takayemura kuti chiyungu chakanaka. Muntu akazwa chiyaiyo chake, chinokwanisa kupedzwa ngemaphirizi, anenge ataurwa nadhogodheya.

Mitombo yedu yechiantu yakanaka asi yechirungu inodetserawo maningi muntu ane chiyaiyo anokwanisa kutomwa otopona ototamba nevamweni.

Ngatikurudziranei mumabuya mwedu kuti muntu ane chiyayiyo chaanenge azwa ngaende kuchibhedhlera ahloyiwe apuwe mitombo echiyungu

Mitombo dzedu dzechiyungu dzinodetsera vanenge vane zviyayiyo zvavo vabhalirwa ngemadhokodheya kana vana mukoti.

Tinokurudzirwa kuva vantu vanokwanisa kushandisa mitombo yechiyungu nomazvo uye kuva nepokuichengetera painokodzera.

Tinode kutenda kuvandudzwa kutikuitwea upenyu hwedu ngekuti zvinonesa kutsvake mutombo mushango asi ukaiswa muzvigubhu tinokwanisa kudetsereka teirarama.

Tinokurudzirwawo kuti tichinge taanechitenda tatame simba, tinoenda kuzvibhedhlera, tonowedzerwa simba ngemitombo yechiyungu.

Mitombo yechirungu kazhinjitu inodetsera imweni inouya ari mapirizi muntu otomwa kana apona otova muntu akahlamburika.

Zvibhedhlera zvedu, zvobvumidzawo vantu, kuti vashandise mitombo yechianhu yakafanana neinogadzirwa yeibva mugavakava, vantu votodetserwa ngegavakava rineri.

Ngatidetserekei nemitombo yedu yechirungu yamwo chenjedzo ndeye kuti muntu ngatenge mitombo kune vantu vane ruzivo.

Tine mitombo yechiyungu imweni inomwiwa ngevasharuka chete imweni inomwiwa nezvichechana mundu ngamwe mutombo unoenderana nezera rake.

Mitombo yechiyungu inodetsera kuderedza marwadzo echiyayiyo chaanenge uyinacho vantu vanokuridzirwa kuti vashandise mitombo yechiyungu .

Tinokurudzirwa kuziya mitombo nhemagama azvo uye ngekuziya kuti unoshanda paaasharukwa ere kana pazvichechana uye inoshandiswa sei.

Mitombo yedu yechiyungu inogara iriyo riini nariini inodetsera kuti muntu awane kupona ngekukasira uye ave neutano.

Mitombonyedu yechiyungu imweni ndeye kushandisa kudzora paganda ungava une chironda unodzorera ungava une mapundu unodzorera.

Tinode kubonga vanonasira mutombo yechiyungu .Vokwanisawo kutora mutombo yechiantu veiisa muzvigubhu kuti iwane kudetsera vantu.

Tinokurudzirwa kuend kuzvibhedhlera tozvizisa ngezvemutombo watinenge tapuwa wechiyungu kuti toumwa sei uye vantu vanodetsereka sei nawo.

Zvakakosha yaamho kutanga waenda kuna dhokodheya wohloyiwa woonekwa chitenda chako wobhalirwa mitombo yechiyungu woenda kanyi wonomwa.

Veutano, vokurudzira vagari veshe, vanenge vari mundaraunda kuti vakwanise kuva vantu vanokoshesa vantu vanorwara ngemasoro, veyivaendesa kuzvibhedhlera kunohloyiwa.

Zviriko zvibhedhlera zvavakuendawo avo vanenge zvakashata masoro, kwavanokwanisa kunohloiwa veipiwa mitombo inovadzikamisa, vanaka vopetuke kanyi.

Hurumende yakazviona kuti vanthu vakwanda voshate masoro iri kunasire zvibhedhlera zvinotoita kuti vakashate masoro vagarirepo veihloyiwa veipuwe mitombo.

Vezveutano vanokurudzira veshe vana mai vane vana vadodori, kuti varangarire mazuwa ekudonhedzerwa ngekubayiwa ngekudziyirirwa kwemwana wavo kuti akwanise kukura aneutano.

Vana vadodori vanokwanisa kubatwa ngezvitenda vari mundani mamai vavo. Zvinokurudzirwa kuti muntu ngabarire pachibhedhleya mwana ahloiwe achangobuda mundani.

Vana vadodori vakakosha mundaramo ngekuti ndivo ramangwana redu. Ndivo vachasara vachienderera mberi nenyika. Ngavabatwe zvakanaka vadzivirirwe kuzvitenda.

Tinokurudzirwa kuvawo vantu vanodetsera vana vadodori kuti vagare vane hutano hwakanaka sevabereki ngatigarei teiningira mwana wedu kuti wakagwinya ere

Vana vadodori vanokurudzirwa kuti Vangebveidakara vanoendeswawwo vokwanisa kupfekedzwa mbatya dzakafana kuti vakure vakangwara.

Ngatidakarise kuzvidziirira nekudziirira ana edu kunyazi vanoenda kuzvikorayo ngavadzivirirwe kubva kuzvitenda zvitapukirirwan kubva mumweya mumwe chete mwana ngadzidziswe kupfeka vhara muromo.

Vana vadodori vamweni vanobarwa vane zvitenda, vamweni zvitenda zvinouya ngekukura ngatiendeyi nevana vedu kuzvibhehlera teinovadzivirira kuzvitenda.

Vana vechidiki vokurudzirwawo kuziva nezveutano uye nezvezvirwere zvavanofanirwa kudzivirirwa ngemukuwo .

Vana vedu tinovabara vakapindwa nechando vanova nechitenda chinoda kudzivirirwa uye ngekupuwe mitombo yechiyungu Ngatiende kuzvibhedhlera tinodetserwa.

Vana vadodori vanokona kubarwa vanezvitenda kana kuzviwanawo ngekukura kwawo ngavaendeswe kuzvibhedhlera vanohloyiwa vadetserwe vaone kupona vane utano.

Tinokurudzirwa kuti kana tabara vana vedu tivahloyese kumadhokodheya vakwanisewo kudzivirirwa kubva kuzvitenda zvinozikanwa.

Ngazviitwe zvikuridzirwe muntu weshe une mwana mudodori kuti adziviririse mwana wake nemukuwo wakatarwa pakadhi rake.

Variyo vane zvitenda vana vachechana vanogona kubarwa vanazvo. Vamweni vanogona kuzvozvivana ngekukura kwavo ngava chengetedzwe vadzivirirwe.

Tinobonga veutano vanoda vana vadodori kuti vave neutano hwakanaka vanoungana veihleya kuti zvingasimudzirwa sei kuti mwana adzivirirwe kubva kuzvitenda.

Tinotenda vabereki, vanobatsira vana vavo vachechani, kuti vamboziya nezveutano nekuvadziirira kubva kuzvitenda zvakasiyana-siyana munyika yavo. Tinobonga.

Tinobonga vana vedu varikushingaira kudzidza zvifundo zvinoita kuti vaendewo kubazi reutano veinofundiswa kuva madhokodheya kana kuva vanamukoti kuti vadetseredze muzvibhedhlera zvedu.

Variko vanoshanda muzvibhehlera vanongoshanda kureketa nemuntu kuti ave nedzimwe pfungwa kana muono umweni kuti ramangwana rakanaka. Vona avavo vakafundawo, madhokodheya.

Muzvibhedhlera medu variyo vanthu vanodetsera kushandisa michina yechizvino zvino veidetsera madhogodheya kuti awane kuita basa rawo nemazvo.

Vantu vanoshanda muzvibhehleya vatoriwo madhokodheya kana vana mukoti vanenge vakaenda kunofundirawo mabasa akasiyana siyana donzvo riri rekuvandudza utano.

Zvibhedhlera zvedu zvinowanikwawo zvine vantu vakafundira zvekutwasamudza nyama dzevana dzinenge dzaoma kuitira kuti vadzokere panzvimbo vakwanise kuhamba .

Mu zvibhedhlera muno zara madhokodheya aka siyana siyana vamweni vanongono fundira zvokuita ne vana vadodori vamweni vei fundira zvokuita ne mazino chete.

Vashandi vemuzvibhedhlera vanosiyana nezvavakafundira kuzvikora zvavakaenda tinodetserwa navo tichinge taenda nezviyaiyo zvedu.

Tinavo muzvibhedhlera vanongoita basa rekuhloya vanenge vauya nezvitenda zvinoenderana nedzidzo yavo yavanenge vakadzidza vanarwo ruzivo ngatidetserwe tipone.

Tine vezveutano vanotifundisawo kuti tigare mwiri dzedu dzakagwinya. Tinosiso kurya zvinovaka muviri zvakafanana nemichero.

Varimo vashandi mu zvibhedhlera vanoita mishando yaka siyana siyana iyo yavakano fundira nezvayo pa chitenda chanenge veiziya.

Zvirimo mu zvibhehlera zvinowanikwa zvitenda zveyi shandwa nge vashandi vakabva kundo funda ku zvifundo zvepa dera dera vei dzidzira nezve chitenda chimwe chavanenge veizo detsera vantu.

Tine zviyayiyo zvakawanda maningi mukati mwekurarama kwedu. Vantu vanoshanda muzvibhedhlera vantu vakatofundira basa rechiyayiyo chimwe nachimwe.

Tine zvatinoitawo, zvinoitika kuti tizoendawo kuzvibhedhlera teinoona vana dhokodheya vanotihloya vanenge vakafundirawo chirwere chaunacho

Tinokurudzirwa kuziya zviyaiyo zvedu kuti zvinoda dhokodheya wei tikwanise kuenda kunohloyiwa nadhokodheya anenge akafundira chitenda chaunenge weizwa.

Muzvibhedhlera vashandi varimwo umwe namumwe une mushando wake waakafundira kuti awane kudetsera vatenda vanenge vauya kuzvibhedhlera.

Zvitoro zvinotengesa mitombo zvinosisa kuva nemunhtu wakafundira unokwanisa kuerenga zvakanykrws nadhokodheya odetsera mutenda

Zvitoro zvinotengese mitombo zvinosise kubeurwa nguwa nenguwa nyagwe ngeusiku ngekuti pane vanozotikabezwa ngechitenda vozodawo mutombo madekoni iwawo.

Mitombo dzinokwaniswa kutengeswawo nevantu vakatonofunda nezvemitombo. Uye vanokwanisa kuyerenga zvanyorwa nadhokodheya votodetsera vantu ndarawunda.

Zvitoro zvinotengese mitombo zviriyo kudetseredza kana muntu achinge atama mitombo kuzvibhedhleya unokwanisa kuuya ikweyo okwanisa kutenga.

Tinotenda vezveutano vanoramba vachivandudza kuti muntu weshe ave neutano hwakanaka vanovakisawo zvitoro zvinotengesa mitombo muntaraunda inogara veruzhinji.

Zvitoro zvinotengese mitombo zvimweni zvakona zviri muntaraunda dzinogara veruzhinji chinonesa mutengo. Vanofanirwawo kuderedza mutengo yemitombo.

Mitombo dzedu dzinotengeswa mundau inenge yakabvumirwa, inemapepa anokombidza kuti varikutenga mitombo inobvumirwa uye ichipinda nenzira yakanaka munyika.

Zvibhedhlera zvedu zviowanika zvisina mitombo ngekudaro vantu vovhura zvitoro zvinotengesa mitombo mumabuya kuti vantu vadetsereke .

Zvitoro zvedu zvinobeurwa nguwa nenguwa izvo zvinotengesa mitombo kuitira kuti vanotikabesa ngousiku vadetserwa

Kune zvitoro zvinotengeswe mitombo. Mitombo iyi inotidetsera kuti kana tine zviyaiyo zvedu zvikwanise kudetsereka mundu otopona, otorarama.

Zvitoro zvinotengese mitombo, zvinokodzerowo yekupa muntu atouya eyiti ndine chiyayiyo chandinacho, vomupa mutombo veyimutsanangurira.

Ngativandudzeiwo zvitoro zvedu zvinotengesa mitombo, zviwanikwe mitombo yeshe-yeshe kuitira kuti vantu vadetsereke pasindepo vasaneseka.

Kune zvitoro zvinotengesa mitombo zvinodetsera vantu vanenge vane zviyayiyo zvavanenge veizwa kuti vadetsereke pazviyaiyo zvawo vaone kupona.

Zvitoro zvinotengese mitombo zvazara mumabuya. Vantu vokoshesa hutano hwawo kuti hunge huri pasinde pasingadi kuhamba mumango.

Zviriyowo zvitoro zvinotengesa mitombo zvati cheketere peshe peshe muntu ngadetsereke eienda kundotenga mutombo kuzvitoro zvakabeurwa zvinobvumirwa.

Ikodzero yevanotengese mitombo kutengeserawo muntu anenge auya asina paanyorerwa nadhokodheya asi chiyaiyo chake ichi chisingadi kuhloiwa vanomudetsera.

Mitombo inokwaniswa kutengeswa. Asi vantu ngavafunde kunotenga mitombo kuzvitoro zvinotengesa mitombo.

Tinokurudzirwa kuti kana tiine mitombo dzatinoziya tiendewo kuzvibhedhlera tononyorerwa nadhokodheya tonotenga kunotengeswa mitombo.

Muzvitoro zvinotengeswe mitombo munezvivo zvivhitivhiti zvavanokwanisa kushandisa. Zvavanonyorera muntu anenge auya kuzotenge mitombo muzvitoro mavo.

Hurumende ngaiti pese pese muntaraunda, mutaundu, mumabuya muwanikewo zvitoro zvinotengese mitombo vantu vadetserwe.

Mitombo inotengeswa muzvitoro zvainonga zvakanzi zvitengeswe mutombo zvino kurudzirwa kuti zvibeurewo nemukuwo wega wega.

Tinokurudzirwa sevantu vanoziya zvavanoita tiende kotenga mitombo muzvitoro zvemitombo zvine mazina ngemapepa ekuti zvishande.

Zvitoro zvinotengeswa mitombo zvakanaka kana zvine mapepa uye zveitenga mutombo inobvumirwa ngenyika kuti inge irimwo kune vamwe vanotengese mitombo dzisidzo.

Tine zvitoro zvinotengesa mitombo zvitoro izvi zvinotodetsera kana tichinge tabvarirwa nemadhokodheya nana mukoti toenda tondotenga.

Vantu vanoshanda muzvitoro zvinotengeswa mutombo ngavave vantu vane ruzivo nezvemitombo nezvezvitenda kuti vantu vawanike kudetsereka.

Tinokurudzirwa kubatana neve bazi rezvehutano parinenge rabuda kubanze reishambadza nezvehutano kana zvitenda zvinenge zvabuda panguva iyoyo mundaraunda.

Tinodavo vantu vanozwisisa donzvo rezveutano kuti kana vezvehutano vapinda mundaraunda. Vantu ngavasatiza ngavamire vayaiye vapuve ruzivo.

Vezvehutano vanombobuda kubva muzvibhedhleya mavo , veyiyenda kunoyita kana atindoti marodi sho , ekushambadza zvehutano nezvitenda zvinonetsa.

Tinokurudzirwawo nezve veutano kubatana navo pavanenge veita maungano avo ekutaridza zvitenda zvinenge zvirimwo mundaraunda kana kuudza vanhu nezveutano.

Ventaraunda vanokurudzirwa kuchayawo bembera pamwechete nevezveutano vacikwanisawo kupuwa zvipfeko kuti vapfeke vachishambadza nyaya yechitenda chinenge chaapo.

Tinokurudzirwawo kubatana nevebazi reutano kuchaya bembera rekuti hutano hwedu neruzivo ruriko kubazi reutano risvike kunaani nai.

Zvakakosha yambo kubatana nevamweni kana kunechitenda chinoda kuti vandu vaziviswe panoungana vamwe newewo endawo unodetseredza

Vezveutano vanombohambao muntharaunda veidetserana nevanenge vakaungana veizuwa veipembera veichaya bembera pamusana pechitenda chinenge chawanikwa muntharaunda umwomwo.

Tinokurudzirwa kubatanawo nevezveutano mundaraunda dzedu kana vachinge vauya veichaya bembera pamusoro pezvi tenda kana zveutano.

Tinoona vantu vakapfeka mbahla dzakafanana dzakanyorwa ngezveutano. Kude kuedza kudzidzisa vantu ngezveutenda zvinenge zviri ko.

Vantu vachinge vandanana vavamurudo voda kuwanana ngavaende vandohloiwa ngazi dzavo voonekwa kuti rakanaka ere harina hutachiwana kana zvirwere zvepabonde.

Ndombi dzedu dzinokurudzirwa kuti dzipuwe ruzivo maererano ngekuenda kunguwa kana zvepabonde kuti dzikure dzeitoziya kuti dzinosisa kudzingwarira.

Tinokurudzirwa kuti tisadhana kufundisa ndombi dzedu nezvekuenda kunguva kwavo uye kuvapawo zvekushandisa nekuvadzidzisa hutsanana kana vari kunguva kwavo

Vantu vanosiso kudzidziswa nezvezvitenda zvinovanikwa pabonde, uye kuti zvingadzivirirwa sei kuti muntu asabatwa ngezvitenda izvozvo.

Vana sikana vofundiswawo nezvenguwa yawo yavanoenda kana vabva zera vofundiswawo kuti zvinyi zvavanga shandisa zvisingandi mare yakawanda.

Vanakomana nevana sikana vanobatanavo mune hurumende nezvehutano. Pakushambadza ruzivo nezvepabonde kana chirwere cheshura matongo.

Tinokurudzira kuti vanenge vavana rudo vakwanise kuenda kune vezveutano vafundiswe nzira dzekuronga nadzo mhuri, uye kuzvidzivirira zvirwere zvepabonde.

Vanokurudzirwa vanoita nezvemitambo ,kuti vaende kuzvibhedhlera, apo neapo voinohloiwa ,kuti vachiri vakagwinya ere ,kuti vaenderere mberi nokuita mitambo dzavo.

Kune mitombo inoshandiswa nevanotamba mitambo yakasiyana siyana umwe mutombo wacho ndewekutwasanudzwa nyama nanamazvikokota vakanofundira basa rakona.

Tinokurudzirwa kuti kana tichiita zvemitambo tirambe teinohloyiwa nemadhokodheya teyionekwa kuti miviri dzedu dzichakagwinya ere kuti dzikwanise kuenderera mberi nemitambo.

Vanotamba mitambo varipanjodzi dzakakura vanemukana wekukuvara kukurutu vanosise kuva nemadhokotera avo anovaramba eyivahloya nguva nenguva.

Vanoita nezve mitambo vanobhadhla maningi kana vari pamitambo dzavo vanokurudzirwa kupota veitutsira mvura mumwiri mavo veimwa.

Vanhtu vanoita nezvemitambo vari panjodzi hurutu. Vanosisa kuvawo nemadhokodheya anovafundisa zvekuita vachinge vakuwara.

Tinokurudzira vanoita nezvemitambo dzakasiyana-siyana kuti pavanenge veita mitambo yavo vaziye kuti vanobudisa mvura yakawanda mumwiri mavo inofanirwa kudzoserwa ngekunwa imweni.

Midziyo dzimweni dzozi dzokwanisa kuvayowo kumbatso kwedu teitaura, tiezvihloya, teitaurirana nadhokodheya pazvivhiti vhiti kana parunhare.

Zviro zvechi zvino zvino zvokwanisawo kushandiswa ngemadhokodheya edu, ayo anokwanisa kutarisa chitenda chemunthu pachivhiti vhiti otodetserana kuti akwanise kurapa munthu.

Tinotenderwavo sevantu kuti tive nezvinokwanisa kutarisa ngazi yedu kuti inorumba zvakadini .uye zvinokwanisa kuhloya kuti shuga yakawandavo zvakadini mumwiri medu kumbatso dzedu.

Tavawo nezvekushandisa zvinokwanisa kushandisika tirikanyi taiita zveutano hwedu taitodetserwa nadhokoteya ari kuchibhedhlera.

Tinokurudzirwawo kutivo tive nemadhokodheya edu atinotaura nawo tinezvinonhloyisa tiri kukanyi tisapedze nguva nemari teimboende kuzvibhehleya kohloyiwa kuti ropa rinorumba sei.

Zvechizvino zvino zvashandiswa wo muzvibhedhlera mwedu kuti zvikwanise kudetsera dhokodheya kana mukoti awane kuhloya muntu unenge auya nezvitenda zvake.

Tino kurudzirwa kuvawo nechigadhini pambapedupo chinosimwa mitombo dzechivantu dzatinoziya kuti dzinodetsera.

Mitombo yechianhu iriyo inoshanda kana kutoisa musvutugadzike, munthu otomwa ,eizvidzivirira kubva kuzvitenda, zvemukati mwemuviri kunyanya-nyanya chiya chekuhamba kweropa zvisina kunaka.

Tinokuridzirwa kusimawo zviro pambatso pedu ,dzinozoitawo mitombo dzinotidetsera pamindani ,padzungu kana musoro.

Tine mitombo dzedu dzechi andu dzatino shandisa ma shakani , nzinde vana vano barwa nge mbuti wakona maruva kuti tiwane ku betsereka muzvi tenda zvedu zvatinenge tinazvo.

Ngativei nemitombo wo dzatinoziya teyidzisima pamamizi dzedu muberere kana mubindu kuti tibetsereke kunyazi tinenge tisina Mari muntu unokwanisa kupona

Zvakanaka yaamho kupota teishandisa mitombo dzedu dzechianhu nokuti dzakagara dziriyo. Dzaidetsera asharuka edu aitorarama akagwinya.

Zvitenda zviriyo wo zvinorapwa ngemutimbo wedu wechiantu muntu eitopona eitodetsereka pasina chimweni chitenda chinozonyuka pakurapwa kwake.

Tinokwanisa kutorarama teidya mitombo dzechiantu tisingatozii kuti tirikudziirira zvitenda zvakawanda. Mitombo yechiantu inodetsera.

Tinotenda bandiko rezveutano riri kukurudzira muntu weshe anorarama neutenda hwake akwanise kuziyawo mitombo dzechiantu dzinomudetsera pazvitenda zvaanenge eizwa munguva yacho iyoyo

Vantu vakawanda varikukwanisa kupona mumabuya umu ngenda yemitombo dzechiantu dzisingadi muduso dzinongoda kuenda kune vanodziziya.

Vana mazvikokota vakukwanisa kutora mitombo yedu yechivanhu voinasurudza voipawo magama anoerengeka nekuipawo zvipimo yototengeswa muzvitoro.

Tine mitombo dzechiantu dzotovandudzwa dzei nasirwa dzeiiswavo muzvigumbure. Kuti vanoda kushandisa vakwanise kushanda veiuziya kuti uyu mutombo unombozi chii.

Mitombo dzedu dzechianthu dzakatorwa ndiana muzvinafundo nana mazvikokota vakadzivandudza vakakwanisa kudziisa muzvibhodhlera nekudzipa mazita echiyungu dzoshandiswawo pasi reshe.

Mitombo yechiantu yakukwaniswawo kuyiswa muzvimapepa zvakaningirika kuti vantu vakwanise kuyishandisa , ichiva nechipimo, vantu vodetsereka votopona.

Dzimweni mitombo dzedu dzechiantu dzakazikanwa mazita adzona dzochoongororwa navanamuzvinafundo vochodzinasira vochoodziisa muzvigubhu dzoonekwa muzvitoro zvinotengese mitombo.

Vana mazvikokota vana muzvina fundo vakano ongorora gava kava vakari ona rei rapa rei kwanisa ku nasurudza ganda re muntu rinenge raka shata vaka nasira vakaisa muzvi gubhure.

Tinokurudzirwa kuti kana tine mitombo dzedu dzatinoziya titsvake vakafundira kugadzira mitombo, vatinasirire tikwanise kurarama teikwanisa kutengesa mitombo dzechiantu.

Mitombo yedu yechianhu yakaita segavakava yava nemukurumbira pashi reshe. Yozikanwa kuti gavakava rokwanisa kudetsera zvitenda zvakaparadzana.

Mitombo yechivantu yakasiyana siyana ungatoipesanisa kana usingaiziyi ngekuti imweni yakona inenge yakatodzana asi vanoiziya vanoiparadzanisa.

Mitombo yechianhu inobetsera maningi kunyanyanya kuvana vachangobarwa vamweni vanopuwa kuti vakure vakagwinya .

Tine mitombo ye chiyungu neye chiantu dzeshe mitombo dzino detsera muntu anenge ane chiyayiyo vantu ngava shandise mitombo.

Vantu ngavafarire rufzi rwavo nezvinoitwa muntaraunda mavo vakwanise kushandisa wo mitombo yechiantu ino wanikwa mumashango.

Vantu vodetsereka nemitombo dzevasharuka dzechi nyakare dzokwanisawo kusimu dzirwawo dzeyiiswa muzvitumbu zvinoonekera zvinerupawo.

Mitombo yedu yechiantu yovandudzwa yoiswawo muzvitumbu kuti ikwaniswe kushandiswa pasi reshe. Yeidetsera vantu pautano hwavo.

Tinokurudzirwa kuvawo nezvinyorwa zvinoenderana nemitombo yedu yechianhu kuitira kuti vantu vanode kudzishandisa vashandise vane pekuverengawo .

Tinavo asharuka mumabuya mwedu vanoziya mitombo dzakawanda dzekuti vantu varapwe zvitenda zvakura ngativashandisei tidetserwe.

Asharukwa edu ari mumabuya ngavakurudzirwe kuti vapewo ruzivo kune vamwe pamusoro pezvemitombo yechivantu kuti zvisazofa navo.

Kune vantu vakatoona mukana wakanaka wekusima mbiti dzedu dzemushango pamhatso pavo kana mumabindu votorarama ndidzo veitengesera vamweni kuti dziite mutombo.

Mitombo dzedu dze chi vanhu dzokurudzirwa kuti vanokwanisa kudziisa mu mabhintu mavo kana kuiisa mu berere me matso dzavo vasime kuti vawane kubetsereka panguva ye zvitenda.

Mitombo yedu yechiantu inobva kumbiti vamweni vanoshandisa mashakani, vamweni vanoshandisa nzinde dzakona asi zveshe mitombo dzinoshanda.

Vantu vakawanda vokwanisa kushandisa mitombo dze chivantu kurapa zvitenda zvidodori zvavange veizwa veito pona.

Muzvibhedhlera medu vanthu vaimborambidzwa kutaura nezvemitombo yechivanhu mazuwa anaa vanthu vototaura vakasununguka votodetsereka nechivanhu chedu.

Munokurudzirwa sevantu vanoita zvehutano, tione kuti zvineutano here zviri kunasirwa nevanhu vanonasira mitombo yechivantu.

Tinoona vasharukwa vedu veinasira mitombo dzavo vana muzvina fundo vari kupindao mumakanyi mwedu veinyora zvinyorwa zvinoenderana nemitombo yedu yechianthu.

Mumakanyi mwedu tinowana teikwanisa kudzirapa kana kutodzivirira zvitenda zvakawanda ngendaa yekurya mutombo wechiantu urimumashango.

Tinokurudzirwa kuvawo tine hushamwari nevasharukwa vedu vanoshandisa magomboti kurapa zvitenda kuitira kuti tava nezvitenda zvinodawo magomboti tidetsereke.

Kugara tine asharukwa anoziya mitombo pamizi pedu chiro chakatikoshera nekuti dzimwe mitombo dzedu dzechianhu dzino badetsera muntu opona.

Ngaiziyeyi vasharukwa vari muntharaunda mwedu vanokwanisa kutirapa ngezvitenda zvedu zvatinenge tinazvo.

Tinobonga vanoita nezveutano vokurudzirawo vasharuka vanorapa veishandisa mitombo yechianhu, kuti ngavavewo nezvinyorwa zvavo.

Varimo vasharuka vanoshandisa kurapa vantu ngemitombo yechiantu ngavazikanwe vabetserwe .

Zvimweni zvitenda azvidi madhokodheya echirungu zvinotoda madhokodheya echiandu anoshandisawo mitombo dzechiandu pakuhloya nekudetsera muntu.

Vasharuka vedu vaiziya vaigara vakatsenga nzinde kana mashakani kana kutokuya mutombo votoryise mhuri dzavo mubota kana musadza.

Ndaraunda yeduu ine vasharuka vakagara variyo veyishandisa mitombo dzemagwasha kana makomboti ngavaonekwe vakurudzirwe varambe veyishanda.

Tino kurudzirwa sevandu vanogara mundaraunda mune makwasha mundu ngaaziye mitombo iri ma ano gara awane kubetsereka.

Tinokurudzirwa kuti tiziye mitombo yedu irimu nharaunda uye tiwadzane nevasharuka tiite kuti ndaka yedu iyi ibudirire.

Tine vanokwanisa kurapa vantu veishandisa mitombo yechivantu veishandisa mashakani kana nzinde dzakona .

Tinokurudzirwawo kumboshanyira avo vanenge veiita zvekurapa vantu veishandisa mitombo yechiantu toziyawo mitombo.

Zvi bhedhlera zvedu zvinoto itawo kuti muntu kana achida kumbo shandisa mutombo wechi anhu vanoti nga shandise asi ivo vachimu hloyawo kuitira kuti zvi detserane.

Vasharuka vedu varimwo muntaraunda ngavabhuive navo vadongonodze mitombo dzinoshanda. Dzotonyorwavo pashi dzizoramba iri nhaka yausiye nausiye.

Vantu vanokuridzirwa kushandisa mitombo dzechiantu kuti vakwanise kudziraramisa. Vanotori neruzivo vanotokuridzirwa kutengesera vantani vavo.

Tinodawo kuwadzana neasharuka edu anoziye mitombo kuti ngavaite veibhiira vandani kuti mitombo idzi dzinoshandei kuti ndaka iite yausiye nausiye .

Mitombo yedu yechiantu ine vasharuka vanoiziya kuti iyi inoshandei. Ngavakurudzirwe pave nezvinyorwa zvokuti tivewo nemitombo dzozikanwa.